Asalaaymu calaykum waraxmatulaah wabarakaru meeshan waxa ka muuqda sanbuus iyo bajiyo iyo bur iyo mashmash waxa kalo ka muuqda labo galas waxa kamuuqda labo galas oo jale iyo hal tarmuus iyo geedk fiyooreha iyo sokorta lagu shubaayey oo gadal talo oo gasac ah